Babandu basaani nga bali babili bekhaale awo biseela bye'angolobe inyanga ili khukwa kha bwilabula mutweela ahambile kumuloobo babonekhana bekhaale khundulo khwe inyanza.

Umusaani mutwela nga bali ali musilo ni umukelema abonekhana umupi we bifaani ,umukelema emele luwande lwe itaayi ,umusaani ali khutsya khumu drawinga oba khu mupa sifaani shewe

Kamakhomo ko mundu nga kawambile bumuli kali khubu kara atwela bumuli buno bumiliyu bulimo bwe tsiranji kye njawulo amala biseela byanonekhane bye angolobe.

Kamawondo kamakali nga kali mukhatale bakakulisa, abawo ni watermelon ,kamarofu nibibindu bakelema bali’awo nibo babikulisa.

Inzu isi bombekhela butafaali, bamalilizila bunyaasi, ibonekhana khuba nga sisiko, isi sili, iliwo bunyaasi abawo ne kimisaala kimikali.

Umusaani mutwela nga ekhale mukhareebe khe'balema aliwo umusaani ukundi umuwambilekho inyuma nga asutile kumupila ali ukhwinyaya bakhusisaawe shesi benyanyilakho kumupila kwesi bakama

Umusawu nga akwarile bikwarwo byabwe nga basawu amala akwarire i'mask yabimbile kumunywa kwewe, mumilo mwewe akwarilemo akhuuma khesi barambisa khupima kumwoyo kwo umundu

Ino imbitsi iye musiru nga imbitsi ino yasakukhile bufumbo khu’mukongo ,imbitsi iyi ili khukhwaya khu’bunyasi isi ili buleyi atee ibonekhana kumumu kwabosha nabi.

Ligaali, nga ligaali lino lili khutimila khu luguudo lwalyo, tsinguudo mwene tsye ligaali tsiliwo tsibili, ligaali lino lileeyi nabi ate lili lya green.

Omukhasi mutwela nga ali khu computer iyewe ali khumina akwarire nibu earphone mumaru bwesi awulilisilakho kimwenya ekhale asi ali khumina ishuma shewe.

Anano iliwo ili kamayindi kamakali, kamayindi kano kamiliya, kamayindi kano bakabyalila mu line, yabawo ni bunyaasi bubundi buli mu line nabwo buli awo nabwo bwamiliya bulaayi.

Babaandu bakali nga bali musiiru bositsana bali busy aliwo byesi bali khukhola, isi bali aliwo kimisaala, abawo ni bunyaasi, yabawo ni kimisaala ikindi kyesi bataanyile.

Intsukhi indweela nga intsukhi ino yakwile khushimuuli ili khununamo bunule itse inyalise khukholamo bubushi shimuuli shino shili shimiliyu nenga bumuuli bwosi bushili khururamo taa.

Umusani mutwela nga emile khwibale lilili akari wekametsi kabonekhana khuba ke’nyantsa oba kelulutsi awambile kumurobo fwana ali khukana khuwamba tsinyeni, bisela bili bye angolobe.

Inzukhi yakwile khu simuli nga simuli sino sileeyi, ili khununamu bunule inyalise khutsa khukholamu bubukhi.

Tsisolo tsye musiiru tsitsili tsingali, tsyabusaane amala isi tsili alikawo bunyaasi ubwoma ni bisaala, I'nyaanga ili khukwa oba kherura.

Yino ili i'motokha i'fuso nga yasutile babaandu bakali babekhaale inyuuma, i'motokha yino ili khutimila khu luguudo lwa marram ili musyalo, isi ili iliwo bunyaasi ni bisaala.

Babandu babali bataru nga babili bawambile kyimikango bali khulyaato bali khukuwa kameetsi lyaato linyalise khukenda mutwela ali ekhale.

Umusaani mutwela nga wekhaale khu tsikhu, ali ukhwibaasa wakwarire i'kofila ali ambi ni i'tanuulu isi khaboshelamu kamatafari, itanuulu wene iyi i'ndeeyi bareremo tsikhu tsingali.

Intzu ili imbotokhelela nga ili indwela, umukhasi alikhukhwamamo nga aliwo byesi etyukhile khumurwe kwewe yabawo ni'sirara shesi babikhamo bibindu

Lino litaala lyetsikhafu nga basani bali bataru balikhutimisa ikhafu yiino bafana bakana baki'ambe bakire khumukhosi, abawo ni tsikhafu tsitsindi tsili luwande lwetaayi

Busima bumali nga busima buno buli mushindu amala abawo ni tsinyenyi tsili awo tsafanile oli tsintsaki itsili mumabele .

Bisoolo bibili byesikuka sitwela nga bisoolo bino bili bikali bili musifo sitwela bili musiru, musiru muno kubonekha kumumu kwayosha nabi bunyaasi buli ukhwoma, abakamo ni busaala'saala bulimo

Tsino tsisolo ,tsisolo tsino tsili tsitaru amala tsili musiru ,isi tsili iliwo busaala ni bunyaasi, tsisolo tsino tsayifumbamo tsinzika

Kumutookha kuli kutala khusuta kamafura kesi khulanga khuri petrol kumutookha kwene kuuno kuli khulukuddo lwa'chorus lwesi bombekha bulaayi ulwamiliya, aluwande aliwo tsintsu natso tsindayi

Musiru oba mukewa, tsisoolo tsibili tsakonile asii, isi tsili alikawo bunyaasi abakawo niki misaala, tsisoolo tsino batsilanga bari tsi'rhino

Kuno kumutalo oba kumwala ukukubirisa kameetsi nenga kamesti kano kali kamakyafu alikawo buuyu bu’bwombikhebwawo nenga bufurisa bwe kamatafali ni kamaabati.

Ino ili isoolo iyeleya likosi nga ili khu lugudo lwesi uwo boda ali khufugilakho ,isi tsindulo tsilikawo bunyaasi bwenjawulo buliwo buli uri buli ukhwoma

Umwinyayi wekumupila nga ali a'centre ali khutimakho khwisuta mungaaki ali khusisawe inyuma wewe iliyo babenyayi babandi babonekhana balikhwisomelo

Babaana bali babili nga bekhale khuform bali khukhwinyaya kumweso kwabwe kwesi bakendesa bubundu mumalowo amala bali babili khabenyaya

Tsino tsisoolo tsimboofu itsenera itsiiba mumeetsi tsyesi khunyaala khwalaanga muluzungu khuri tsi hippopotamus tsi amala isi tsili khundulo khwe i'nyaanza bisaala bilikho.

Isoolo ifwaana nga i'crocodile nga ili musiiru, isi ili ilikawo busaafu nenga ingene ili isili ifwiiti.

Babaandu bali bataru, umwaana umufwiti mutwela ni bakhulu bakelema bali babili, bali khu mudala kwabwe kwesi bakulisilakho i'bindu bye injawulo umuli cabbage, yabamo tsinyanye, bitungulu ni bibindi.

Kuno kuli kumutaro nga aliwo isi sitangi sibirisira kametsi ,sifo sino alikawo bunyaasi abawo ni ibindu ibindi byenjawulo

Kamalesi nga kalimo kenjawulo muli tsi capsules ni kakandi kalimo tsirangi tsitsili tsingali mumuli imbesemu muli blue, yellow ni tsitsindi.

Babana bafwiti Bali khu line, babana bano basangalile , baloleleye luwande lweno fwana bemile khu line aliwo sheesi batsakhufuna Oba shesii balikhulinda

Sibila shili shikali shilikamo kimisaala kimikali naabi hakari haliwo lugudo lubirawo lweliloba nga kimisaala kino kyamiliya kyositsana kyili kya green.

Intsukhi indwela nga intsukhi ino ili khupambutukha ili khutsa khukwa khukha muli isi khamuli khali alikawo bumuli bundi bukali bwe ranji indwela oba bwe sikuka sitwela.

Intsukhi indwela ilikamo kamafumbo kamawanga intsukhi ino yakwile khushimuli ishili shebesemu yastile khurusamo bunulu iste ikholemo bubukhi .

Tsikhafu tsili tsingali nga tsili khulukewa tsili khukhwaya bunyaasi ,mulimo itseleya tsinzika ,tsili tse tsi'ranji tsenjawulo muli tsimbesemu muli tsimali abawo ni iwanga

Khulyato nga khulikho babandu bataaru, mutwela ali ibweni awambile kumukango ali khukuwa kametsi, abandi babili bekhalekho nenga biseela bibonekhana bye angolobe antse khabwilabula.

Tsikhaafu tsili tsine nga Tsikhaafu tsino tsaleya tsinzika, tsili musiiru isi tsili aliwo bunyaasi yabawo ne bisaala, kamafumbi nako kabonekhile, anzye akwalalile.

Tsisolo itseleya likoosi tsili tsibili indwela yemikhile yalolele luwande lweno, otwayi lweno, indala lwetaayi nga tsili khuligudo lwelilooba tsimande tsilikayo bisaala.

Anano waliwo khashelo oba kha'station isi banywela kamafura, waliwo khagudo khakhabire i'bweni khali khamaramu, kimisaala ni bunyaasi nabyo bilikawo

Babaana bakaali nga babaana bano bali mushifo shitwela balala bafukhamile abandi basitamile ukundi wemile nenga abana bano basangalile abawo ukundi uli inyuma wabalolelele, isi Bali kumumu kwa’yoshawo naabi

Khano khatale khesi bakulisilamo bibindu byenjawulo mumuli tsi’nyanye, bitungulu wabamo kamarofu , mwabamo carrot ni bibindu ibindi iliwo bakhasi abekhalewo tsi mafulu tsa’babimbilekho .

Tsinzukhi nitsetso tsingali nga tsili khwisasari isi tsikona amala isi tsili alikawo bulowolowo bwositsana bulaayi tsa'bwombekha bulaayi nabi.

Bino bibindu byenjawulo byesi barere awo khu sindu sitwela, nga mulimo avacado, mwabamu kamaki, mwabamu kamasaafu ke bitungulu, nga bino babitekha bakholamu tsinyenyi.

Lilyaato lyesi bakhola mubibawo mulimo babandu bataru bekhale, mulimo umwaana, mwabamo papabapapapa babili, bali khundulo khwe nyanza

Shimuli shitwela nga shili awo, inzukhi ilikhutsya khusikwakho, bisera bili bye'angolobe inyanga yabipilekho amala ili khukwa, simuli sino shamiliya.

Intsukhi nga intsukhi yiino yakwile khusimuli sitwela bimuli bino bilikamo i'colour nga iya' pink nga bimuli bino bili byamiliya intsukhi ili khuwenzamo bunule

Shino syili syirimba nga mulimu tsimotokha tsye njawulo tsili khutimila khu lugudo, ni bibyombekhe bili awo bili biboofu bileeyi bye tsigorofa amala bili bimiliyu bilayi naabi.

Inzukhi nga inzukhi yino yakwile khubumuli ikhununamo bunuli itse ikhole bubukhi ,bumuli buno bwamiliya mulimo tsiranji muli iwanga ni tsitsindi.

Tsikhaafu tsili tsingali, tsikhaafu tsino tsili muusiru, tsaleya tsinzika, tsikhaafu tsino mulimo itsili tsimbesemu, yabamo ni ilimo ni buwaanga, tsaleya tsinzika.

Babenyayi abenyaa rugby oba kumwinyawo kwekamani kwekhukhwesana nga aliwo khundulo khwesisawa tsi'motokha isi i'parkingilekho

Balambuli bali babili basaani nga bamemele tsi bag tsabwe khumikongo ,ukundi afw Awambile sifototo oba i'camera nga bali khukenda tdindulo tsyabwe tsili kayo kimisaala ni bunyaasi

Kameetsi kali kamakali kali khubonekhana nga akatima kafana kali kelulutsi ,khutsinduro khwe lulutsi luno ilikakho kimisala ikili kimikali nabi.

Anano tsiliwo tsi’tractor tsili tsitaru nga tsositsana tsili munimilo fwana iye kamayindi tsafanile tsili ukhwaka nenga kamayindi mwene Kano kalimiwa bulayi kali mu line.

Khuno khundulo khwe nyanza khwesi unyala walanga uri i'beach, khulikho babaandu benjawulo bali khukhwinyaa wabawo ni ngamya nga umundu mutwela ukikhalekho ni'kametsi aliwo babandu balimo

Babaana bekhana nga bali barano, mutwela ekhale khukharebe balikhunu khumuwamba mwitsune bane bemile busa awo, alikawo buyu buli buli bubili bwa'round

Khundulo khwe nyanza nga khundulo khuno khulikho kamaato kesi ba'parkingile kamakaali khwabakho ni'babaandu balikho bali babili mutwela ali khu'lyaato wekhalekho ali khufuka

Ano tsi khima nga tsi khima tsili tsingali, tsili asi isi tsili lukewa lulikamo bunyaasi bukali abawo ni kusala ukuli awo, bisela nibwo ebi bili byekumusi.

Sino sifo shemusiru isi bisoolo bitala khuba nga bisoolo bweni bilimo bikaali naabi, bili khukhwaya bunyaasi isili, isi tsili iliwo binyaasi abakamo ni'kimisaala

Oyuno isi khunyala khwalanga khuri kasasilo oba buchafu bwesi bamwata oba babusa iliwo khakheko, abawo ni'nzu indayi isi bombekha sifo Sino sisili siyonjo taa

Bilimwa bisili bingana amala byabyalibwa mumu mumukunda ,kumukunda kuno kubonekha khuba nga kulimo butsamu bubu'natsowesa bilimwa bino bulayi

Imbaata iye khumeetsi iye mumeetsi nga yawambile ingeni mwisakhilo liboofu ili khusubila khu'nyanza ilimo kameetsi kamamiliyu

Papa mutwela nga ali khu khagali khewe ali khusindikha ali ukhwikyendela khundulo khwe lugudo, papa mwene wakwarire ikofila ili imbesemu, inyuma wewe iliyo babandu bali khukyendelayo nenga bataru ni umwana mutwela ali khundulo.

Tsisolo tsili tsibili tsye musiiru nga isi tsili iliyo bunyaasi ni bisaala, tsisolo tsino tsilikakho buyika amala batsilanga bari tsi rhino mu luzungu.

Basani babili nga aliwo isii bikhale , mutwela awambile kumurobo , isii bali babonekhana khuba khunduro khwenyatsa amala khebwilabula khubanga Inyanga ilikhukwa

Inguke yino yekhaale mu sisaali, isi yikhaale ili khubuta kamasaafu faana ili khutsa khulya biseela byabonekhane byekumusi, kumumu kwakhasile.

Liyemba li lili likhulu ifana khalyoma, liyemba lyene lino lyamiliya lili libofu lilikho bumitso bubuli bukali ate bubofu nabi.

Khasolo khatwela khemusiru nga khasolo khano khemile khalolelele luwande lwataayi isi khemele alikawo bunyaasi bubwatsowa bulayi buli bwa green kumumu nakwo kwarulile